kuqakathekile ukuhambisa abantwana abancane kwabezempilakahle ukuze bayehlatshwa kumbe bathontiselwe ukuvikela imikhuhlane eminenginengi

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayahamba befundisa abantu ngendlela ezokuvikela ngazo imikhuhlane eyabe isimemetheke umhlaba wonke.

Kuqakathekile ukuvakatshela abezimpilakahle ukuze basihlole imikhuhlane esingabe siyigula basicebise njalo lendlela esingavikela ngazo imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle nxa belapha izigulane ezigula ngomkhuhlane ongelaphekiyo othelelwanayo bagqoke izigqoko ezivikela ukubamba imikhuhlane.

Odokotela lomongikazi bayagqoka izigqoko zokuzivikela nxa belapha imikhuhlane eyabe ithelelwana. Kuqakathekile ukuthi benzenjalo ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingabuyi kibo.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela bahambe beyedinga indawo ezilabantu abanengi ukuze bahlole abantu belaphe njalo behlabe abantu bebavikela emkhuhlaneni eminengi nengi.

Abezempilakahle nxa beselapha eminye imikhuhlane engalaphekiyo ethelelwanayo baya gqoka izigqoko zokuvikela bevale amakhala zonke ndawo.

Udokotela ugqoke waphelela ,evikele imikhuhlane engabe engayizuza nxa eselapha abantu. Ugqokile ekhanda, wagqoka ebusweni, umzimba wonke.

Kuqakathekile ukuthi abantu bakhe amanzi ezindaweni eziqondileyo ezilamanzi ahlanzekileyo. Abantu kumele bacetshiswe ngumkhuhlane abangayithola ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele, bayacebisa befundise abantu ngendlela eziqondileyo zokugeza izandla, besebenzisa isepa lamanzi ahlanzekileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amanzi ahlanzekileyo. Abantu kumele bafundiswe ukuthi amanzi angcolileyo ayapha umkhuhlani ehlukeneyo emzimbeni yabo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukuba bangathathi amanzi endaweni ezinjengase mifuleni ,emadamu .Ngoba amanzi akhona awahlanzekanga . Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemikhuhlane abangayithola ngokusebenzisa amanzi angcolileyo .

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayafundisa abantu ukuthi besebenzise amanzi ahlanzekile .Lokuba bazi ukuthi ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga kuyabangela imkhuhlane

Abezempilakahle abakhulu bayahlangana odokotela bekhulume ngemikhuhlane ngendlela abanganceda ngazo abantu umhlaba wonke jikelele

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise abantu abalemikhuhlane yengqondo ukuze benelise labo ukuthi bephile labanye.

Kuqakathekile ukuthi abantu sinakekele abantu abagula umkhuhlane wengqondo labo babone ukuthi bayathandwa.

Kuqakathekile ukuthi nxa ulohlupho kumbe kulokunye okukukhathazayo utshele omunye kumbe uhambe kwabezempilakahle uxoxisane laye okwenzela ukuthi ungabanjwa ngumkhuhlane wengqondo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engahlali eyedwa nxa ulohlupho kuqakathekile ukuthi uxoxele omunye ,kumbe uhambe kwezempilakahle kubodokotela uyexoxisana labo.

Umhlaba wonke jikelele wabeka eceleni ilanga elokuthi kunanzelelwe, kunakalelwe, kukhunjulwe abantu abagula ngenqondo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lalapho okuhlala khona isigulane sisamelele ukungena kudokotela kumbe emanesini.

ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lebhakani elitshengisa ibizo lesibhedlela lokuthi uqonda ngaphi nxa udinga usizo kuqakathekile kulabo abangazi leso sibhedlela

ezibhedlela kumbe kusemakilinika kumele bafake amabhentshi lapho abantu abazahlala khona besamelele ukungana phakathi kudokotela kumbe kumongikazi

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi bafake amabhentshi lapho abantu abayabuya behlala khona besamelele unurse esahlola omunye, njalo kumele kuhlale kuhlanzekile ngoba yindawo lapha abantu abathemba ukuthi bazohlatshwa.

Ezibhedlela kumele kubelendawo zokuhlala kubenjalo lendlela ezokuthi abagulayo behambe kuzo lalabo abagokileyo bathole ukuhamba lula

Lapho okuhamba abantu besiyadinga usizo nxa bengezwa kuhle, ezibhedlela lasemakilinika kumele kuhlale kuhlanzekile ukwenzela ukuthi abantu bathande ukuyakhona.

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngokuqakatheka kokudla ukuyakha umzimba lokuvikela imikhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe befundisa kumbe behlola abantu emkhuhlaneni eyabe ikhona ngaleso skhathi . Njalo becebisa abantu ngendlela abangavikela ngazo leyomkhuhlane.

Abezempilakahle kulesikhathi lapho abaphuma khona bengene emgwaqweni befundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo, njalo bebacebisa ngemikhuhlane ngendlela okumele beziphathe ngayo bazivikele ngayo.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe becebisa abantu ngomkhuhlane wengqondo langendlela umuntu angavikela ngazo ukuthi ecine engaguli ngawo lowo mkhuhlane wengqondo.

Abezempilakahle bayahlangana umhlaba wonke jikelele bexoxisana, becebisana njalo ngendlela abangavikela abantu emkhuhlaneni oyabe usumemethekile umhlaba wonke.

Abezempilakahle bayaxwayisa abagulayo labangaguliyo ngokuqakatheka kokudla ukudla okuhlanzekileyo njalo lokudla okuyakha umzimba.

Ezibhedlela kumele kube lemota ezinengi zokuthwala okungabe yizigulane kumbe ngabezempilakahle onensi labodokotela nxa belanda abantu ukuyabafundisa.

Ezibhedlela bayanika amaphilisi kumbe imithi kuzigulane ezyabe zikhona zigula, kwesinye iskhathi bayanikwa bengabhadalanga.

Ezibhedlela kumele kube lendawo lapho okufikela khona izigulani ukwenzela ukuthi bephumule njalo labo ababaphelekezelayo labo bebe behlezi phansi bebemelele

Kuqakathekile ukuthi ezindaweni lapho okulatshwa khona abagulayo kungaba kusezibhedlela kumbe amakiliniki bafake izitulo zokuhlala ukwenzela ukuthi nxa izigulane zibuya zihlale.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lebhakane phandle eliyabe lilebizo laleso sibhedlela kumbe litshengise indawo lapho okumele kuqondwe khona ukwenzela labo abangela lwazi

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle befake amabhakane ezibhedlela okutshengisa ukuthi isibhedlela yisiphi njalo ukuti isibhedlela selaphani kwabangasaziyo.

Ezibhedlela kulendawo lapha abagulayo abanikwa khona amaphilisi. Kwesinye isikhathi bayabe benikwa bengabhadali lutho kwesinye isikhathi bayabe bebhadala. Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kutholakale amaphilisi.

Ezibhedlela lasemakilinika balombheda abawusebenzisa ukulalisa izigulane. Umbheda lo uyabe ulamavili owokuthi bayakwanisa ukufuqa isigulane besusa kweyinye indlu besisa kweyinye indlu.

Ezibhedlela lasemakhilinika kumele kube lendawo lapha okuhlala khona abantu .Nxa besanda kufika esibhedlela bethathwa ama temperature.

Ezibhedlela lasemaklinika kumele kube lefamasi, lapho okugcinwa khona amaphilisi ukwenzela ukuthi abagulayo bengahambi umango emide besiyadinga imithi, kumbe amaphilisi.

Kuqakathekile ukuthi nxa umuntu agula evakatshele kudokotela eyehlolwa ukuthi ubulawa yini aphinde elatshwe ephiwe amaphilisi eqondileyo.

Kuqakathekile ongezwa kuhle avakatshele abezempilakahle odokotela bayafika bemhlole bemfake phakathi kwemitshini ukuze bazi ukuthi ubulawa yini besebemnika amaphilisi aqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi ma ungezwa kuhle uvakatshele kumbe udokotela uyemchasisela okuzwayo ukwenzela ukuthi uhlolwe ube usunikwa amapills aqondileyo

Ibhakane elitshengisa izibonakaliso zomuntu oyabe elomkhuhlane we Asima. Umuntu ohluleka ukuphefumula, okhwehlelayo njalo olesifuba esinzima.

Kuqakathekile ukuthi ma ungezwa kuhle kumbe usizwa ubuhlungu kweyinye indawo uvakatshele abezempilakahle ukuze uyehlolwa njalo ulatshwe umkhuhlane oqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abangaboniyo, abalohlupho kwamehlo bevalatshele esibhedlela ukwenzela ukuthi bengacini bengasaboni.

Ezibhedlela lasemakiliniki, bakhona abezempilakahle abasebenza ukubala okuyabe kuphume emtshineni emkhulu, bekutshele ukuthi kuthini.

Abezempilakahle abasebenza lapha okuhlolwa khona kungaba ligazi, umthambiso lokunye okuhlolwayo okwezigulane bayafaka phakathi kwezimbodlela ezincane belobe amabizo phandle.

Lapho okuhlolwa khona kungaba ligazi, imithambiso, lokunye okuhlolwayo okwezigulane, kuyabe kulemitshina eyehluke hlukeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola lezo zinto.

Indlu lapha okuhlolwa khona kungaba yimithambiso kumbe ngamagazi ngokunye okuhlolwayo okwesigulane kuyabe kulamakhomputha lapho abagcina khona abakutholileyo.

abasebenza lapho okuhlolwa khona kungaba ligazi kumbe umthambiso basenzisa imitshina emincane eyokukhangela ukuthi umuntu ulawo yini umkhuhlane kumbe akalawo

Abasbenza lapho okuhlolwa khona kungaba yimithambiso kumbe igazi basebenzisa okuzimbodlelanyana okuncane lapha abafaka khona igazi besebeloba ibizo lesigulane phandle.

Endlini lapho okuhlolwa khona igazi basebenzisa okuzimbodlelanyana okuncane ukufaka igazi kumbe kungaba ngumthambiso besebebhala ibizo lalowo ogulayo phandle kwembodlela yakhona.

Endlini lapho okuhlolwa khona kungaba yigazi kube yimithambiso kumbe yini okwesigulane okuhlolwayo kuyabe kulemitshina esetshenziswa ngabezempilakhe ukuhlola lezo zinto.

Abasebenza lapho okuhlolwa khona imithambiso ,igazi kungabayini okuhlolwayo okwesigulane basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuphuma lempumela.

abasebenza lapho okuhlolwa khona kungaba yimthambiso ligazi kumbe ngokunye okuhlolwayo basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuze bahlole

Abasebenza la okuhlolwa khona kungaba ligazi kumbe umthambiso bayananzelela ukuthi la abafake khona igazi lesinye lesinye isigulane kubhaliwe ibizo lakhe ukwenzela ukuthi bengahlanganisi impumela zabantu.

Abasebenza lapho okuhlola khona kungaba ngumthambiso, igazi kumbe ngokunye okuhlolwayo okwesigulane. Bayafaka phakathi komtshina besebekhangela ukuthi kungaba isigulane sibulawa yini.

Abasebenza la okuhlolwa khona kungabe ligazi ngumthambiso kumbe ngokunye okuhlolwayo okwesigulani basebenzisa imbodlelanyana ezincane bayabhala amabizo ezigulane kulezo mbodlela ukwenzela ukuthi banike isigulane impumela eyiyo.

Abezempilakahle abasebenza lapho okuhlolwa khona kungaba ligazi kumbe umthambiso bayahlola igazi lomuntu besebebhala lokuthi li balibale.

Abezempilakahle abasebenza lapha okuhlolwa khona kungaba ligazi kumbe yimthambiso basebenzisa okuyimitshina okuncane bathontisele igazi kumbe umthambiso kikho besekutshengisa impumela.

Omama abazithweleyo, abamunyisayo, kuqakathekile ukuthi bavikelwe ezibhedlela. Ukuthi babone ukuthi umntwana esiswini ukhula kuhle. Lalowo osebelethwe laye, ukhula kuhle.

Kuqakathekile ukuthi omama babelethele ezibhedlela. Lapho okuyabe kulabomongikazi laboDokotela abalolwazi .Njalo kumele abantwana baphathwe kuhle .

Omama kuqakathekile ukuthi behambise abantwana ezibhedlela bayehlolwa njalo behlatshwe ama injection okuvikela imikhuhlane ebamba abantwana.

Ezibhedlela kulendawo lapha okulatshwa khona abantwana labomama abazithweleyo. Kumele kuhlale kuhlanzekile njalo bafake okokuhlala phandle ukwenzela ukuthi nxa abantu befika bahlale.

Ezibhedlela kulezindlu lapho okugcinwa khona abantwana labomama abasanda kubeletha omongikazi bayabe belabomama laba isikhathi sonke behlola abantwana labomama ukuthi baphile kuhle.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imithsina eminye emincane eminye emikhulu ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emikhuhlaneni

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ukulapha kumbe ukuhlola izigulane. Kuyabe kuqakathekile ukuthi izigulane bazilaphe ngemva kokuzihlola.

Odokotela o nurse labasebenze la okuhlolwa khona basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola izigulane kumbe ukuzelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emkhuhlaneni ukuze bazelaphe imkhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emincane lemkhulu ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola imkhuhlane ukwenzela ukuthi balaphe umkhuhlane oyiwo.

Odokotela labomongikazi bayasebenzisa imitshina emincane eyabe icijile eyokubamba amazinyo kumbe bekhiphe amazinyo ayabe esebolile emuntwini

Abezempilakahle basebenzisa imtshina emikhulu lemincane ukuhlola abagulayo ukuba babulawa kuyini lokubalapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo.

Odokotela labomongikazi ukuze balaphe kumbe bahlole umuntu ogulayo basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola ogulayo.

Abazempilakahle onurse odokotela abasebenza la okuhlolwa khona basebenzisa imitshini ehlukeneyo eminye mikhulu eminye mincane ukwenzela ukuthi bahlole izigulani kumbe bazilaphe

Ezibhedlela bayasebenzisa imibheda eyenelisayo ukuthi ogulayo alale ngendlela ayifunayo nxa efuna ukulala engani uhlezi bayayikweza

Odokotela lomongikazi basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane kumbeni ukuzihlola ukuba zibulawa ngumkhuhlane bani ukwenzela ukuthi balaphe umkhuhlane oyiwo.

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina eminengi eminye imincane eminye njalo imikhulu ekuhloleni lokulapheni izigulani.

Omongikazi labodokotela basebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane imkhuhlane ehlukeneyo. Ukwenzela ukuthi balaphe izigulane umkhuhlane oyiwo.

Ikhona imitshina emikhulu esetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola izigulane. Isigulane bayasingenisa phakathi kwalowo mtshina ukuze babone ingaphakathi yaso

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulani kumbe ukuzihlola emkhuhlaneni ukuze balaphe izigulane umkhuhlane abawubambileyo.

Abezempilakahle oDokotela laboMongikazi basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emkhuhlaneni.

Abezempilakahle odokotela obomongikazi labasebenza la okuhlolwa khona igazi kumbe umthambiso basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola izigulane.

Ezibhedlela basebenzisa imitshina ehlukeneyo ukulapha izigulane eminye imitshina basebenzisa ngomongikazi ukuthwalela amaphilisi bebhoda embhedeni yezigulani.

Abezempilakahle basebenzisa imtshina eminengi emincane lemikhulu ukuhlola lokulapha izigulane .Kulembodlela ezincane ezisetshenziswa ngomongikazi labo dokotela ukugcina imithi enjengama injection .

Ukuze izigulane zisile ,odokotela basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuzelapha imikhuhlane ehlukeneyo kumbe ukuzihlola .

Abezemphikahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane okulapha izigulane kumbe ukuzihlola imikhuhlane. Ukwenzela ukuthi bazilaphe umkhuhlane oyiwo abawugulayo.

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi behlale belomtshina owokuhlola ukutshisa kumbeni ukuqanda komuntu ngoba yikho okuqalayo ukuthi ebekwazi ukuthi umuntu uzwa njani nxa egula.

Umongikazi udokotela basebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo ukulapha izigulane lokuzihlola imikhuhlane ehlukeneyo

Abezempilakahle, omongikazi, labodokotela, basebenzisa imitshina emincane kumbe emikhulu ukulapha kumbe ukuhlola izigulane imikhuhlane.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo emincane lemkhulu ukuhlola isigulane kumbe ukuzilapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina eminenginengi, eminye iyabe im'khulu, eminye im'ncane, ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emkhuhlaneni.

Abezempilakahle, odokotela labamongikazi basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola abagulayo kumbe ukubalapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina emincane yokulapha izigulane kumbe ukuzihlola imikhuhlane ehlukehlukeneyo.

Odokotela basebenzisa imihlobohlobo yengqamu lezigelo ukuhlinza izigulane ezigulankakhulu kumbe ezifuna ukulatshwa ngokuthi zikhitshwe izinto.

Ezibhedlela odokotela labomongikazi basebenzisa imitshina ehluke hlukeneyo eminye ingabe imikhulu eminye imincani ukulapha kumbe ukuhlola izigulani

Abezempilakahle besebenzisa imitshina eminengi emikhulu lemincane ukuhlola lokwelapha izigulane imikhuhlane abayabe begula ngayo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukuhlola izigulane kumbe ukuzilapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ukuze bebekwazi ukuthi isigulane sibulawa yini kumele basingenise phakathi komtshina.

Ezibhedlela bayasebenzisa imitshina eminengi. Eminye imitshina bayisebenzisa iyabe iphandle kwezibhedlela. Yikho lapho eyabe isebenzela khona.

Abezimpilakahle basebenzisa imitshina ehlukahlukeneyo ingaba mikhulu ingaba mincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emikhuhlaneni abayabe beyigola.

Odokotela bayasebenzisa imitshina ecijileyo ukuze bethathe inyama phakathi kwesigulane bayafaka insimbi leyi ecijileyo iyephuma lenyama emele iyehlolwa.

Abezempilakahle odokotela labomongikazi basebenzise imitshina emikhulu lemincane ukulapha lokuhlola izigulane

Abezempilakahle basebenzisa imitshina yokuncesisa laba abalodubo lokuhamba ukwenzela ukuthi bayenelise ukuhamba njalo.

Abazempilakahle basebenzisa imitshina eminengi nengi ukulapha izigulani imikhuhlane ehlukeneyo kwesinye isikhathi lokuhlola izigulani.

Ezibhedlela kulendlu lapho okulatshwa khona izigulane kumbe okuhlolwa khona izigulane. Kuyabe kulemitshina emkhulu lemncane eyokuthi umuntu uzalala kumbe ehlale udokotela ukuze amsize.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emincane eyokulapha izigulane kumbe ukuzihlola imikhuhlane ukuze balatshwe imikhuhlane eyiyo.

Abezempilakahle onesi lodokotela nxa behamba behlola izigulane endlini zabo abagcinela kuzo .Bayabe behamba befuqa imithi lamanjekishini besebenzisa lowu umtshina .

Abezempilo basebenzisa imitshina eminengi. Eminye yakhona imncane kakhulu, eminye imkhulu ukuze beyenelise ukulapha kumbe ukuhlola izigulane.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane ukulapha izigulane kumbe ukuzihlola emkhuhlaneni ayabe egula kuyo.

Odokotela labo mongikazi basebenzisa imitshina emincane lemikhulu ukulapha kumbe ukuhlola izigulane imikhuhlane ehluke hlukeneyo.

Abezempilakahle kungaba ngodokotela, omongikazi abasebenza lapho okuhlolwa khona basebenzisa imitshina eminengi emincane lemikhulu.

Ukuze umuntu ogulayo ecine esila, abomongikazi labodokotela bayabe besebenzise imitshina eminengi emikhulu lemincane ukuhlola lowu muntu kumbe ukulapha.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina emikhulu lemincane. Ukuze benelise ukuhlola izigulane kumbe ukuzelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo .

Abezempilakahle bayasebenzisa injekishini ukulapha abagulayo. Abanengi bayakwesaba ukuhlatshwa ngenalithi.

Eminye Imitshina esetshenziswa ngodokotela labo nurse iyabe itshengisa iphikitsha ephakathi komuntu ukuthi kunjani phakathi kwakhe.

Abezempilakahle omongikazi labodokotela basebenzisa imitshina eminengi emikhulu lemncani ukula lokuhlola izigulani

Zikhona izigulani ezifika ezibhedlela zingasenelisi ukuthi zihahambe zodwa. Abezempilakahle balezitulo ezihambayo okokuthi bayafuqa lababantu bebasusa kwenye indawo bebasa kwenye indawo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina eminengi ukulapha izigulane kumbe ukuhlola imikhuhlane eyabe igula izigulane ukwenzela ukuthi balatshwe umkhuhlane oyiwo.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela lasemakilinika ukulapha izigulane lokuhlola izigulane ukwenzela ukuthi izigulane zilatshwe umkhuhlane oyiwo.

Abezempilakahle basebenzisa imitshina ehlukeneyo eminye iyabe imikhulu eminye njalo imincane ukulapha izigulane kumbe ukuhlola izigulane.

Amaphilisi akulezi nsuku ayabe ephakathi kwamabhokisi phakathi kwamabhokisi kuyabe kulelinye iphepha eliyabe ligoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi kungangeni idoti kumbe umoya.

Amaphilisi akulezinsuku ayabe ephakathi kwamabhokisi. Phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalomuthi lokuthi umuthi lo ulaphani, njalo ulapha kangaki ngelanga.

Amaphilisi agcinwana phakathi kwamabhokisi amancane phakathi kwebhokisi kuyabe kulelinye iphepha eliyabe ligoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi amaphilisi engangeni umoya kumbe idoti.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwamambodlela phandle kwamambodlela kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi umuthi usebenzani lokuthi usebenza njani.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwamambodlela ibisifakwa kuhle phakathi kwebhokisi. Phandle kwembodlela laphandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi.

Amaphilisi akulezinsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi kubesokusiba lelinye iphepha eliyabe ligoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi avulwe kuphela ngulowo oyabe ewanatha.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwamambhodlela ayabe efakwe emabhokisini phandle kwamabhokisi kuyabe kulemifanekiso kumbe kubhaliwe ngamabala ibizo lomuthi lokuthi ulaphani

Amaphilisi agcinwa emabhokisini . Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphepha ananyathiselwe amaphilisi ukwenzela ukuthi engangeni umoya kumbe ingcekeza.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwamambodlela. Amambodlela afakwa phakathi kwamabhokisi besekubhalwa kulo ibizo lomuthi ngamabala aķhanyayo lokuthi usebenzani.

Imithi yakulezinsuku lamaphilisi kugcinwa phakathi kwamabhokisi amaphilisi ayabephakathi kwelinye iphepha agoqelwa ukwenzela ukuthi avulwe ngulowo kuphela olinathayo.

Imithi yakulezi nsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi kuyabe kulelinye iphepha eligoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi lingangeni umoya kumbeni igcekeza.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwezimbhodlela, phakathi kwamabhokisi. Iyabe ibhaliwe phandle ibizo lomuthi lokuthi usebenza njani

Imithi yakulezinsuku iyabe imphakathi kwamambodlela, okunye kuyabe kungamaphikisi ayabe egoqelwe emaphepheni ukuze kungangeni umoya kumbe ingcekeza.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwezimbodlela ifakwe phakathi kwebhokisi. Phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi lokuthi umuthi lowu ulaphani.

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa phakathi kwama shelufu, kuyabe ibekwe kuhle njalo kumele ihlale lapha ehlanzeke khona. Eminye imithi njalo igcinwa lapha okuqandelela khona.

Amaphilisi akulezi insuku agcinwa phakathi kwezimbodlela. Phandle kwezimbodlela lezi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi phandle lokuthi usebenzani.

Imithi yakulezi insuku iyabe ophakathi kwama mbodlela yafakwa phakathi kwebhokisi phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lo muthi lokuthi umuthi lo ulaphani

Amaphilisi akulezi nsuku ayagcinwa phakathi kwezimbodlela imbodlela lezi ziyabe zibhaliwe phandle ukuba amaphilisi lawa asebenzani njalo lebizo lamaphilisi liyabe libhaliwe.

Imithi yakulezi insuku igcinwa phakathi kwamabhokisi kwesinye isikhathi kuyabe kungamaphilisi. Phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lawo maphilisi kumbe lowo muthi lokuthi usebenza njani.

Imithi yakulezi insuku iyabe iohakathi kwamambodlela amancinyane lamakhulu igcinwe phakathi kwamabhokisi. Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi kumbe lawo maphilisi.

Amaphilisi atholaka phakathi kwamabhokisi , phakathi kwamabhokisi kulamagabha avikela amaphilisi ukuba engangeni izinto eziledoti loba ingcekeza.

Imithi yakulezinsuku lamaphilisi kugcinwa phakathi kwamabhokisi kube sekubhalwa ibizo lalowo muthi phandle ayathengiswa amaphilisi efamasi

Imithi lamaphilisi akulezinsuku kugcinwa phakathi kwamabhokisi phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi kumbe lamaphilisi lokuthi asebenza njani

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwezimbodlela iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi. Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi umuthi usebenza njani.

imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwamabhokisi iyabe igcinwe phakathi kwamambodlela amancinyane kumbe amakhulu phandle kuyabe kubhaliwe ukuthi umuthi wakhona ngowani lebizo lalowo muthi

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi lwezimbodlela phandle kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lalowomuthi lokuthi ulaphani abantu kumele balandele okubhaliweyo

Imithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwamabhokisi phakathi kwamabhokisi phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamapills ayabe egoqelwe emaphepheni ukwenzela ukuthi engangeni emoya kumbe ingcekeza

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwembodlela, imbodlela le iyabe ibhaliwe ibizo lomuthi wakhona phandle njalo iyabe ifanekisiwe yabhalwa ngendlela umuthi wakhona abantu okumele bawusebenzkse ngawo.

Amaphilisi nxa benika umuntu ayabe egoqelwe ukwenzela ukuthi engangeni umoya njalo umuntu uyakhipha nxa esenatha kumbe unatha elilodwa ukhipha elilodwa. Nxa enatha amabili ukhipha amabili amanye ewayekele enjalo.

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwezimbodlela ibe isifakwa emabhokisini phandle kwamabhokisi sokubhalwa ibizo lalowo muthi lokuthi usebenza njani

Imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe phakathi kwezimbondlela kumbe amabhokisi phandle kwamabhokisi kube sokubhalwa ibizo lalowo muthi sokubhalwa njalo lokuthi umuthi usebenzani.

Amaphilisi amanye ayagcinwa phakathi kwamambodlela . Amambodlela lawa azabe ebhaliwe phandle ibizo lalawo maphilisi lakwenzayo kumbe akulaphayo emzimbeni.

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi. Phakathi kuyabe kulamaphilisi kumbe kulemithi eyabe iphakathi kwamambodlela. Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa phakathi kwezimbodlela ezincane lezimbodlela ezinkulu phandle kwembodlela kuyabe kufakiwe iphepha libhaliwe ukut umuthi usebenzani njalo njani

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwama mbodlela eyabe igcinwe phakathi kwama bhokisi, phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenzani.

Imithi yakulezi insuku iyagcinwa phakathi kwezimbodlela nyana ezincane. Iyabe iyimithi yamajekiseni ezasetshenziswa ngomongikazi ukuhlaba isigulane.

Imithi yakulezi insuku ingcinwa phakathi kwamambhodlela ibisifakwa phakathi kwamabhokisi. Phandle kwalobhokisi kuyabe kufanekisiwe lowo olatshwayo kumbe kubhalwe lokuba usebenza njani.

umithi yakulezi insuku esilungiswe yafakwa phakathi kwesigujana ezincinyane iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumuthi wani lokuthi usebenzani abantu kumele balandele okubhaliweyo

Amaphilise akulezi insuku ayabe ephakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kule linye iphepha eligoqele amaphilisi ukwenzela ukuthi angangeni umoya njalo njalo avulwe ngulowo munyeu olinathayo ngaleso sikhathi.

Imithi yakulezinsuku iyagcinwa phakathi kwamambodlela amahle amanye amancane imithi iyabe ibhaliwe phandle ibizo lomuthi lokuthi usebenzani

Amaphilisi agcinwa phakathi kwamabhokisi, phakathi kwamabhokisi kuyabe kulelinye iphepha eliyabe ligoqele amaphilisi ukuze angangeni umoya kumbe ingcekeza umuntu onathayo ethole lilokhe lingangenanga lutho.

Amaphilisi akulezi insuku ayabe eyimihlobohlobo etshiyeneyo njalo ilembala etshiyeneyo igoqelwe ukuze kungangeni idoti kumbeni umoya.

Imithi yakulezi insuku iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi igcinwa phakathi kwamambodlela. Phandle kwebhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi.

imithi yakulezinsuku iyalungiswa ifakwe phakathi kwamambodlela amancane kumbe amakhululu ibisilotshwa phandle ibizo lalowo muthi lendlela esebenza ngayo kuqakathekile ukuthi abantu bebala phandle bengakasebentisi umuthi

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwalezimbodlela eziyabe zigcinwe phakathi kwamabhokisi phandle kwalawo mabhokisi laphandle kwemithi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi

Imithi yakulezinsuku igcinwa phakathi kwamabhodlela. Amabhodlela la ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi phandle, lalokhu umuthi okulaphayo kuyabe kukhona phandle.

Imithi yakulezi nsuku iyabe igcinwe phakathi kwamambodlela ifakwe emabhokisini. Phandle kwamambodlela lamabhokisi kuyabe kubhaliwe ibizo lalowo muthi.

Imithi yakulezinsuku iyabe igcinwe phakathi kwama bhokisini. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulamaphilisi, ibhokisi lona phezulu liyabe libhaliwe ukuthi umuthi ngowani njalo usebenzanjani.

Imithi yakulezi nsuku igcinwa phakathi kwamabhokisi kwesinye isikhathi kuyabe kulamaphilisi kwesinye isikhathi kuyabe kulamambodlela alemithi phakathi amabhokisi la ayabe bhaliwe ibizo lamaphilisi kumbe ibizo lomuthi phandle.

Imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwamabhokisi angaba makhulu angaba mancane, ayabe ebhaliwe phandle ibizo lalowo muthi lendlela asetshenziswa ngawo lawo maphilisi.

Imithi yakulezi nsuku igcinwa phakathi kwamambodlela ibisifakwa phakathi kwamabhokisi . Amabhokisi la ayabe kwesinye isikhathi ayabe efanekisiweyo abhahlwa phansi ukuthi ngawani njalo asebenza njani.

Imithi yalezinsuku itholakala phakathi kwamabhokisi, phakathi kwezimbodlelanyana kumbe phakathi kwamambodlela. Phandle kwemithi leyi kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenza njani.

Amaphilisi akulezinsuku ayabe efakwe phakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuya kulephepha eligoqele amaphilisi ananyathiselwa ukwenzel'ukuthi likhitshwa ngulowo olinathayo ngaleso sikhathi.

Amaphilisi akulezi nsuku agcinwa phakathi kwamabhokisi. Ibhokisi lelo liyabe libhaliwe phandle ibizo lalawo maphilisi .Lokuthi asebenza njani .Njalo ngawani .

Lawa ngamaphilisi, kulebhokisi. Elamaphilisi amhlophe, amaphilisi lawa anceda abantu abagulayo.

Imithi yakulezinsuku itholakala phakathi kwezimbodlela. Eyinye iyabe iphakathi kwamabhokisi. Imithi le iyabe ibhaliwe ibizo lomuthi kumbe ibizo lephilisi phandle.

Imithi yakulezi insuku itholakala phakathi kwamambhodlela ayabe egcinwe phakathi kwamakhadibhokisi .Phandle kwekhadibhokisi kumbe kwembodlela kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi lokuthi usebenza njani.

Imithi iyagcinwa phakathi kwamambodlela amancane kumbe amakhulu. Eminye imithi iyabe ingeyokugcoba enye njalo ingeyokunatha, iyabe ibhaliwe phandle ngamabala akhanyayo.

Ezibhedlela kuyatholakala imithi yakulezinsuku iyabe iphakathi kwamabhokisi. Phakathi kwamabhokisi kuyabe kulembodlela ezincane eminye imithi iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ilaphani.

Imithi yakulezi nsuku eminye iyabe iphakathi kwembodlela njalo imbodlela le iyabe ibhaliwe phandle ukuthi ngumhlobo bani womuthi njalo ulaphani.

Imithi yakulezi nsuku itholakala phakathi kwamambodlela eminye imithi iyabe iphakathi kwamambodlela amakhulu eminye njalo kuyabe kungamaphilisi ayabe phakathi kwamabhokisi.

Kuqakathekile ukuthi nxa ulohlupho utshele uxoxe labanye bakutshele ongakwenza kumbe uhambe kwabezempilakahle uyebatshela.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise omama ngokuqakatheka kokupha abantwana ukudla okuyakha imzimba ukwenzela ukuthi abantwana bakhule kuhle.

kuqkathekile ukuthi omama abalabantwana babahambise kwabezempilakahle beyehlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane njalo bahlolwe ukuba bakhula kuhle

Imithi ehlatshwa abantwana kumbe ethontiselwa abantana layo iyabe igciniwe phakathi kwezimbodlelanyana ezincane yafakwa phakathi kwamabhokisi. Iyabe ibhaliwe phandle ibizo lalowo muthi

Kuqakathekile ukuthi omama bahambise abantwana babo abancane ukuyahlolwa ekilinika njalo bahlatshwe amajekiseni okuvikela imikhuhlane.

abezempilakhle bayaphuma ezibhedlela bahambe beyedinga abantu kungaba kusemavinkilini kumbe ezikolo besebefundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo lendlela zokuyivikela

Kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abagogekileyo. Bebahambise ezibhedlela labo beyehlolwa belatshwe emikhuhlaneni ehlukeneyo.

Abezempilakahle abelapha abagulayo bebulawa yimikhuhlane ethelelwanayo bayagqoka izigqoko ezivikela ukuthi bengabambi labo umkhuhlane.

Abezempilakahle bayayenza imihlangano emikhulu behlangene odokotela abakhulu labancane labomongikazi befundisana ngemikhuhlane ehlukeneyo lendlela abangancedisa ngazo izigulane

Umhlaba wonke jikelele abezempilakahle bayacebisa lokufundisa abantu ukuthi kuqakathekile ukuthi abantwana kumbe abagulayo bahambe esibhedlela.

Omama abalabantwana abancane, kuqakathekile ukuthi nxa umntwana engezwa kuhle, umama ahambise umntwana esibhedlela ayebonwa ngodokotela ukwenzela ukuthi umntwana asile.

Omongikazi usendlini lapha abalaphela khona abantwana abancane ufake umntwana embhedeni kumbe endaweni lapho amlaphela khona ulemitshina eminengi.

Ezibhedlela lasemakilinika kusebenza izisebenzi ezinengi. Kulabo dokotela, omongikazi labasebenza lapho abahlolwa khona okungaba ligazi kumbe imthambiso lezinye izisebenzi ezisebenza phandle ukuphekela izigulane lokunye okunengi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abagogekileyo labo bahanjiswe ezibhedlela beyehlolwa emkhuhlaneni bahlatshwe njalo amajekiseni ahlatshwa abanye abantwana ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Odokotela labo mongikazi banceda ogulayo olimele unyawo ongani luqamukile bafake unyawo phakathi kwemtshina ukwenzela ukuthi elapheke.

Odokotela basendlini lapho abasebenzela khona besebenzisa imitshina emikhulu behlinza ogulayo ukwenzela ukuthi bakhiphe lokhu okumhluphayo okusemzimbeni wakhe.

Owezimpila kahle usebenzisa umtshina omikhulu ukulapha isigulane esileleyo, kuqakathekile ukuthi nxa ugula uvakatshele abezempila kahle.

Kuqakathekile ukuthi omama balethe abantwana ezibhedlela ukuze abantwana bahlolwe ukuba bakhula kuhle bahlatshwe njalo amajekiseni okuvikela imikhuhlane.

Abasebenza lapho okuhlolwa khona kungaba yigazi kumbe yimthambiso bayabhala imiklomela zabo emabhukwini Ukwenzela ukuthi banike abantu impumela eziqondileyo

Izisebenzi ezisebenza ezibhedlela zinengi kakhulu, okuhlanganisela odokotela, omongikazi. Abasebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Labathanyelayo.

Kuqakathekile ukuhambisa abantwana kwabezempilakahle ukuthi bayehlolwa njalo bathontiselwe kumbe bahlatshwe ukuvikela imikhuhlane ehluke hlukeneyo.

Endlini lapho abezempilakahle abalaphela izigulane ,isigulane silele embhedeni. Umongikazi lodokotela bayahlola isigulane.

Izisebenzi ezisebenza emafasi ziyabe zilolwazi lwamaphilisi lemithi ehlukeneyo . Bayabe bekufundele emakholeji amakhulu.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamabhakane atshengisa ibizo laleso sibhedlela lokuthi leso sibhedlela silani, silaphani njalo sitshengisa lapho okumele uqondwe khona ukwenzela abangasaziyo.

Ezibhedlela kumele kube lendawo la okuthengiswa khona amaphilizi, ukwenzela ukuthi abagulayo bathole imithi eduze bengahambi besiyadinga imithi khatshana.

Kuqakathekile ukuthi emadolobheni kube lamafamasi lapho okuthengwa khona imithi ukwenzela ukuthi abagulayo bathenge imithi eduze.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lamafamasi la okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ukwenzela ukuthi abagulayo bathole imithi lamaphilisi edhuze.

EFamasi kuthengiswa amaphilisi lemithi ehlukehlukeneyo kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakiliniki kubelamaFamasi okwenzela ukuthi abagulayo bethenge amaphilisi eduze.

Kuqakathekile ukuthi efamasi kuthengise abalolwazi ngamaphilisi ukwenzela ukuthi banike izigulane amaphilisi aqondileyo ayabe ebhalwe ngodokotela.

Ezibhedlela kutholakale amapharmacy yikho lapho okugcinwa khona imithi kumbe okuthengiswa khona imithi. Imithi iyabe uphakathi kwezimbodlela eminye njalo iyabe isema bhokisini

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakilinika kubelePharmacy lapho okuthengiswa khona amaphilisi ukuzwenzela ukuthi abagulayo bazuze amaphilisi eduze.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kube lamafamasi lapho izigulane eziyabe zithenga khona imithi lamaphilisi ukwenzela ukuthi zingayi khatshana.

Ezibhedlela lasemakilinika kulama pharmacy lapho okugcinwa khona imithi lamaphilisi okwenzela ukuthi izigulane zingahambi umango omude zisiyadinga amaphilisi

Imithi igcinwa emafasi. Iyabe iphakathi kwamabhokisi. Amabhokisi la ayabe ebhaliwe amabizo emithi ngaphandle ngamabala akhanyayo.

kuqakathekile ukuthi ezibhedlela lasemakilinika kube lamaphamarcy lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduze

Ezibhedlela kuqalathekile ukuthi kube lamafamasi ukwenzela ukuthi abagulayo bathenge amaphilisi abayabe bewabhalelwe ngodokotela eduze bengayikuyawadinga khatshana.

Imithi igcinwa emafasi. Iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisini yafakwa kuhle emashelufini. Osenza efamasi uyabe elelwazi lwamapilisi .

Epharmacy amaphilisi ayabe efakwe emashelufini .Njalo egcinwa phakathi kwama mbodlela lamabhokisi .Phandle kwamabhokisi kuyabe kubhaliwe amabizo aleyo mithi kumbe ngamaphilisi .

Ezibhedlela lamakilinika kumele kube lama"pharmacy" lapho okugcinwa khona kumbe kuthengiswa khona imithi ukwenzela ukuthi abagulayo bengahambi imango emide besiyadinga amaphilisi.

Amapills atholakala emaphamacy ayabe ephakathi kwamabhokisi ahluke hlukeneyo amabhokisi la ayabe ebhaliwe amabizo emithi phandle lokuthi imithi yakhona ilaphani

Nxa umuntu engagula uyabhalelwa amaphilisi ngudokotela, ebesesiyathenga amaphilisi lawo efamasi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi phandle.

ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika kumele kube le phamarcy lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi ehlukehlukeneyo ukwenzela ukuthi izigulane zithole amaphilisi eduze

Ezibhedlela lasemakilinika kumele kube lamafamasi labo okugcinwa khona imithi okwenzela ukuthi abagulayo bathole imithi eduze.

Ezibhedlela kutholakala amafamasi indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi okunye kuyabe kuyimithi eyabe ingcinwe phakathi kwamabhokisi eyabe ibhaliwe amabizo akhona phandle.

Abasebenza emaphamarcy kumeoe babe lolwazi lwamaphilisi, lokuthi asebenzani. Ukuze baphe izigulane amaphilisi aqondileyo, ngoba bona bayawazi.

Emafamasi bagcina imithi emashelufini iyabe iphakathi kwamabhokisi ayehluka hlukeneyo njalo amabhokisi la ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi phezulu.

Efamasi kugcinwa amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi amanye ephakathi kwabhodlela kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibelamafamasi ukwenzela ukuthi izigulani zingayi khatshana

Izibhedlela lamakilinika kumele kube lama pharmacy lapho izigulane ezingazuza khona imithi kumbe amaphilisi ayabe bebhalelwe ngodokotela.

Emakhemisi bathengisa amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi. Amabhokisi la ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi phandle lokuthi umuthi usebenzani.

Efamasi yindawo lapho okuthengiswa khona amapilisi. Kumele itholakale ikhona ezibhedlela lasemakilinika ukwenzela ukuthi izigulane zithole amapilisi kumbe imithi eduze.

Izibhedlela ezinkulu lezincani kumele kube lamafamasi kulapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi izigulane kumele zithole amaphilisi eduze.

Ifamasi yindawo egcina njalo iphinde ithengise amaphilisi ayabe efunwa yizigulane kuqakathekile ukuthi izibhedlela lamakiliniki kube lamafamasi.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lefamasi indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi lokunye okwehluke neyo kuqakathekile ukuthi kube le famasi ukwenzela ukuthi izigulani zingahambi umango omude zidinga amaphilisi.

Ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika kumele kubelamafamasi lapho okuthengwa khona amaphilisi kumbe yimithi. Izigulani kumele zithole amaphilisi eduze.

Abazempilakahle bayaphuma ezibhedlela bedinge abantu bebahlole, kumbe babahlabe emajekiseni okuvikela imkhuhlane ebaya isikhona ngaleso skhathi.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela belande abantu emisebenzini yabo beyexoxa labo bebacebisa ngemikhuhlane lezindlela abangazivikela ngazo kuyo.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela bahambe la abangathola abantu kungaba kusemavinkilini kumbe lapha okugadwa khona izimota okulabantu abanengi ukubacebisa ngemkhuhlane kumbe ngendlela abangavikela ngazo imikhuhlane ikakhulu eyemacansini.

Abezempilakhle bayavakatshela kungabe kusezikolo, emavinkilini kumbe enkundleni lapho okuyabe kulabantu khona besiyabafundisa ngemikhuhlane langendlela abangavikela ngazo imikhuhlane

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela balande abantu emazinkilini kumbe lapho bakulemidlalo khona beyefundisa abantu ngemikhuhlane langendlela zokuvikela ngazo imikhuhlane

Abezempilakahle omongikazi lamadokotela bayaphuma ezibhedlela bahambe phandle. Kungaba kusemavinkini kumbeni emsebenzini yabantu bayehlola abantu bebacebisa ngemikhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela, bedinge abantu baxoxe labo bebafundise ngendlela yokuziphatha lokuvikela imikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle bayaphuma ezibhendlela bahambe phandle lapho abangathola khona abantu kungabe kusemavinkilini, enkundleni zemidlalo bayehlola abantu imkhuhlane eyehlukeneyo bebacebise njalo ngendlela zokuzivikela kiyo.

Abezempilakahle bayaphuma bahambe lapho abangathola khona abantu, kungaba sesikolo kumbe emisebenzini yabantu, emavinkilini besiyafundisa abantu ngemikhuhlane lendlela zokuvikela ngazo.

abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela belanda abantu endaweni zawo ukuyabafundisa ngokwezempilakahle ukuziphathakuhle lokuzivikela eminye imukhuhlane ehlukeneyo

Abezimpilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe lapho okulabantu khona kungabe kusenkundleni zemidlalo emavenkeleni bayehlola abantu njalo babacebise ngamikhuhlane .

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela bahambe bedinga abantu bebafundisa ngokuqakatheka kwezempilakale ukuvikela imikhuhlane

Abezempilakahle bayaphuma ezibhedlela behambe belande lapho okulabantu khona beyebafindisa ngemikhuhlane lendlela abangazenza ukuvikela imikhuhlane.

Abezempilakahle bayaphuma esibhedlela la abasebenzela khona behambe phandle beyedinga abantu ukuze bebafundise ngemkhuhlane ehlukeneyo njalo bebacebisa ngokuthi ivikelwa njani.

Abezempilakahle bayahamba becebisa abantu ngemkhuhlane etholakala emacansini njalo ngokuqakatheka kokuthi abantu basebenzise icondom.

Abezimpilakahle bayafundisa omama labo baba ngendlela abangaziphathangayo ukuvikela imkhuhlane enjenge ngculazi ngendlela abangavikela ngayo ukuthi bengazithwali bengakafuni .

Abezempila kahle bayaphuma ezibhedlela bahambe phandle kungaba kusezikondlweni, emavinkilini lapho abathola khona abantu abanengi besebacebisa ngemikhuhlane lendlela abanga vikela ngazo leyo mikhuhlane

Abezempilakahle bayaphuma bahambe bayedinga lapho abangathola khona abantu abanengi bayeba fundisa ngemikhuhlane ehlukeneyo langendlela abangavikela ngayo imikhuhlane le

Abezempilakahle bayafundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo ngendlela abayizuza ngayo. Bayacebisa njalo abantu indlela abangazivikela ngazo.

Abasakhulayo kumele bafundiswe ngokuzigcina kuhle lemkhuhlane abangayithola emacansini lendlela abangazivikela ngazo ukuthi bangazuzi leyo mikhuhlane. Bafundiswe njalo ngendlela abangazigcina ngayo ukuze bengazithwali besabancane.

Amankazana labafana kumele bafundiswe ngemikhuhlane abangayizuza emacansini. Langendlela abangavikela ngazo leyomikhuhlane. Bafundiswe njalo ngokuzithwala. Lendlela abangavikela ngayo, ukuthi bengazithwala, bengakafuni.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise omama ngendlela abangavikela ngazo ukuthi bengazithwali bebacebise lange mikhuhlane abangayithola emacansini lendlela abangavikela ngazo.

Omama abazithweleyo kumele bahambe ezibhedlela bayehlolwa ukuba abantwana basakhula kuhle yini esiswini becetshiswa njalo ngendlela okumele badle kumbe baziphathe ngayo.

Abasakhulayo abafana lamankazana kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela abangavikela ngazo ukuthi bengatholi imikhuhlane emacansini njalo bafundiswe ngendlela zokuvikela ukuthi bengazithwali isikhathi singakafiki.

Abezempilakahle bayafundisa omama indlela zokuziphatha nxa besesikhathini bayatshelwa njalo lemikhuhlane abangayizuza emacansini lendlela abangavikela ngazo leyomkhuhlane.

Omama kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngokuziphatha kuhle nxa besemacansini kumbe befundiswe njalo indlela zokuzivikela emikhuhlaneni abangayithola emacansini.

Omama mele bafundiswe indlela zokuzivikela ukuze bengazithwala isikhathi singakafiki bafundiswe njalo imikhuhlane abasebengayithola njalo emacansini lendlela yokuvikela ngazo leyo mkhuhlane

omama kumele befundiswe ngemikhuhlane abangayithola emacansini ngendlela zokuvikela ngazo imkhuhlane bafundiswe njalo ngendlela abangavikela ngazo ukungazi thwali lokuziphatha kuhle

Kuqakathekile ukufundisa obaba ngemikhuhlane etholakala emancansini langendlela abangazivikela ngazo kuleyo mikhuhlane ukuze bengathelelani njalo befundiswe ngokuziphatha kuhle.

Abezempilakahle bayakhuthaza omama labobaba ngendlela zokuzivikela emacansini lemikhuhlane ongayithola emacansini lokuthi ungayivikela njani.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bafundise omama labobaba ngendlela abaziphatha ngayo abazibikela ngayo emikhuhlaneni abangayizuza emancansini.

Kuqakathekile ukuthi omama labobaba bafundiswe ngemikhuhlane, abangayithola emacansini .Bazi njalo lendlela abangazivikela ngazo ukuthi bengatholi imikhuhlani.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngemkhuhlani abangayithola emacansini lendlela abangavikela ngazo umkhuhlane njalo bafundiswe ngendlela zokuvikela ukuzithwala.

Kuqakathekile ukuthi omama labobaba baxoxe bafundisane ngemkhuhlane abayithola emacansini njalo bacebisane bafundisane ngendlela abangavikela ngazo imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi omama labo baba bafundiswe ngemikhuhlane abangayithola emacansini bafundiswe njalo ngendlela okumele baziphathe ngayo ukuze bavikele imikhuhlane.

Abadlali bemidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi bagqoke okokuvikeka ukwenzela ukuthi bengalimali nxa besenza imidlalo yabo.

Abathanda ezemidlalo bayasizakala ngoba ukuvuka umuntu egijma ,kuyavikela ukuthi umuntu abelemikhuhlane etshiyetsheneyo.

Kuqakathekile ukuthi nxa abantu besiya emdlalwe kumele bahambe lemithi ehlukehlukeneyo . Njalo kube lomuntu ololwazi lokulapha.

Imitshina emincane esebenziswa ngodokotela labo nesi ukuhlola izigulane loba ukuze lapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo.

Indlu lapha odokotela abelaphela khona izigulani kuyabe kulomtshina emikhulu lethebuli kadokotela njalo kuyabe kulombheda oyenelisa ukuthi isigulani silale sihlale kumbe basivuse

Izihlahlakazana ziyasebenza okulapha imikhuhlane emizimbeni yabantu. Bayathatha izihlahlakaza baziwomise besebezinatha njengetiye.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu bayawathatha bewafake emanzini besebenika umuntu ogulayo ukuthi anathe.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo lamaluba ezihlahla. Bayathatha amahlamvu bewatshise besebesebenzisa umlotha ukulapha abagulayo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu . Bathatha amahlamvu bewabilise besokunathwa amanzi akhona.

Isihlahlakazana ezitholakala ngemva kwezindlu kumbe ngemva kwemizi yethu ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo abazi ngolwazi lwemithi yesintu bathatha lezo zihlahlakazana baziwomise banathe njengetiye

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo bayathatha amahlamvu bewabilise besekunathwa amanzi akhona abanye njalo bayawatshisa amahlamvu basebenzise umlotha ukufaka ezilondeni.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwembodlela. Kuqakathekile ukuthi ungakawusebenzisi, kumele ubuze ukuthi usebenzisa njani. Ukwenzela ukuthi ungasebenzisi omncane kakhulu kumbe omnengi kakhulu.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwezimbodlela kwamabhokisi, eminye yalungiswa yaba ngamaphilisi kwabhalwa phansi indlela okumele isetshenziswe ngayo kuqakathekile ukuthi abantu babale phandle bengakasebenzisi

Umuthi wesintu osulungiswe wafakwa phakathi kwembodlela encane sokungani yimithi yakulezinsuku uyabe usubhaliwe phandle ibizo lalowomuthi lokuthi usebenzani ukwenzela ukuthi usebenziseke lula.

Imithi yesiNtu esilungiswe yafakwa phakathi kwezimbodlela lapha ezinkulu lezincane ukuze uyisebenzise, abalolwazi bamele bakutshele indlela okumele uyenze ngayo.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa kuhle emambodleleni sokungani yimithi yakulezinsuku yabhalwa phandle ukuba ngumuthi wani lokuthi usebenza njani.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwembodlela ukwenzela ukuthi abayisebenzisayo bayisebenzise lula njalo iyabe ibhaliwe ukuthi usebenzani ngaphandle.

Imithi yesintu itholakala kakhulu egangeni kuyabe kungamahlamvu ezihlahla amaxolo kanye lezihlahlakazana ziyalapha imikhuhlane ehluke hlukeneyo.

Umuthi wesintu osulungiswe wafakwa phakathi kwesigubhu esincane kwasekubhalwa phandle ibizo lalowo muthi lendlela abantu okumele bawusebenzise ngayo.

Imithi yesintu esilungisiwe yalungiswa njenge mithi yakulezi nsuku yafakwa phakathi kwamabhokisi yasibhalwa ibizo lalowo muthi phandle ngamabala akhanyayo.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwamambodlela kumbe phakathi kwezigubhu sokungani yimithi yakulezinsuku. Ibhalwe phandle ibizo lalowomuthi lokuthi isebenza njani.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane etshiyeneyo bayathatha amahlamvu bewafake emanzini bewabilise besebe wafaka emankomitshini ebese anathwa.

Imithi yesintu esilungiswe yaba ngamaphilisi sokungani ngeya lezi insuku iyabe isifakwe emambodleleni yabhalwa phandle kwembodlela ibizo lalowo muthi lokuthi isebenza njani.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kungaba ngamahlamvu ezihlahla kumbe amaxolo ezihlahla amaluba ezihlahla.

Imithi yesintu esilungiswe yafakwa phakathi kwembhodlela, sokungani ngumuthi wakulezinsuku. Iyabe isibhaliwe phandle ibizo lalowomuthi. Kuqakathekile ukuthi abantu babale ukuthi usebenza njani bengakasebenzisi.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakea phakathi kwembodlela enkulu lencane yafakwa emabhokisini yabhalwa ngaphandle ukuba ngeyani.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane emzimbeni womuntu. Bayathatha amahlamvu bewafake emanzini bewabilise.

Imithi yesintu esilungiswe yangani ngumuthi wesikhiwa yafakwa phakathi kwebhokisi yasibhalwa phandle ngamabala akhanyayo ukuthi ngumuthi wani njalo usebenzani.

Imithi yesintu esilungiswe yangathi ngeyesikhiwa yafakwa phakathi kwamambodlela ukuze abayisebenzisayo bayisebenzise lula. iyabe ibhaliwe ibizo lomuthi phandle kwembodlela.

Imithi yesintu esilungisiwe yafakwa phakathi kwembodlela amancane ukuze isetshenziswe lula. Kuqakathekile ukuthi abantu babale phandle kwamambhodlela ukuze bazi ukuthi umuthi wakhona ulaphani.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yethu abanye bayathatha imithi yesintu bayigige abanye njalo bayayiwomisa beyinathe isiwomile.

Imithi yesintu esilungisiwe yangani yimithi yakulezinsuku yafakwa emabhodleleni eyinye yafakakwa phakathi kwamabhokisi yasibhalwa phandle ukuba isebenzani.

Imithi yesintu itholakala egangeni, abantu bayahamba egangeni besiyathatha amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla, amaxolo ezihlahla.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukehlukeneyo amahlamvu ayathathwa egigwe abeyimpuphu abe esesebenza.

Abasebenzisa imithi yesintu bayathatha kungaba ngamahlamvu kumbe zimpande befake emanzini babilise besokunathwa amanzi lawa. Yiwo ayabe elapha.

Imithi yesintu iyalapha imkhuhlane ehlukehlukeneyo. Abanye bayathatha imithi yesintu babilise besebenatha amanzi akhona.

Imithi yesintu iyenelisa ukuthi ilungiswe ifakwe embodleleni ukwenzela ukuthi kubelula nxa isigulane sesiwusebenzisa uyabe usungani ngumuthi walezi insuku.

Ikhona imikhuhlane elatshwa ngemithi yensintu okungaqakathekanga ukuthi umuntu ecine ehambe wayahlinzwa kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise eminye imithi yesintu .

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo .Bathatha amahlamvu bafake emanzini ,bawabilise .Sebethatha amanzi lawo sokunikwa ke umuntu ogulayo.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Amaxolo ezihlahla, amahlamvu ezihlahla, impande zezihlahla kanye lamaluba ezihlahla kuyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo enjengokulapha izilonda kumbe ukukhwehlela. Bathatha amahlamvu bewakhamele esilondeni ukuze siphole masinya.

Izihlahlakazana ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo , bathatha amahlamvu bewagxobegxobe bewafake emanzini besebenathisa ogulayo amanzi akhona

Izihlahlakazana ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Bayazithatha bazomise besebethatha lamahlamvu akhona besebefaka emanzini besebenathisa ogulayo.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yomuntu bathatha amahlamvu bawagxobagxobe bethathe umsobho wakhona befake esilondeni isilonda siyaphangisa ukuphola

Imithi yesintu iyabe ingamahlamvu kumbe amaluba lempande zezihlahla abalolwazi bathatha lawo mahlamvu lempande bewagxobegxobe besebewasebenzisa

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo, bayathatha amahlamvu bewafake emanzini besebewabilisa

Imithi yesintu iyahlanyelwa ezivandeni phandle ukwenzela ukuthi abantu bathole imithi yesintu ibe isisebenza ke sebeyilungisa sekungani yimithi yakulezi insuku.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Bayathatha amahlamvu ezihlahla kumbe impande zezihlahla befake emanzini besebenika amanzi lawa umuntu ogulayo.

Izihlahla ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo amaluba ezihlahla lawo ayalapha abalolwazi bathatha amaluba bawawomise besebe wasebenzisa njengomuthi.

abalolwazi ngemithi yesintu bayabhala phansi ukuba imithi leyi isebenza njani ukwenzela ukuthi abantu bazi ukuthi imithi yesintu isebenza njani

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo amahlamvu uyawathatha uwafake emanzini uwabilise ube usunika umuntu ogulayo ukuthi anathe

Izihlahla ezingahlanyelwa phandle kwezindlu zethu ziyakwanisa ukuthi zibe yimithi eyelaphayo amahlamvu azo kumbe impande zazo bakhona abayabe bekwazi ukuthi izihlahla lezo ziyalapha.

Imithi yesintu isebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla bayawathatha bewafake emanzini bewabilise besebenika umuntu ogulayo ukuthi anathe.

Imithi yesintu itholakala egangeni kuyabe kuyizihlahla okunye kubutshani, amahlamvu ezihlahla kumbe izihlahlakazana. Kuyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahlakazana zeganga ziyasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo. Impande zezhlahlakazana, izithelo kanye lamaxolo kuyasebenza ukulapha imkhuhlane.

Amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni. Abalolwazi bayathatha amahlamvu bewawomise besebewanatha njenge tiye.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu. Abalolwazi bayathatha amahlamvu bawafake emanzini abantu abagulayo banathe lawomanzi.

Izihlahla zeganga ziyasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla . Impande sezihlahla impande kanye lamaluba kuyalapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukulapha imikhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni womuntu. Bayathatha amahlamvu bewatshise besebesebenzisa umlotha

imithi yesintu itholakala egangeni bayathatha amahlamvu bewafake emanzini bewabilise besebenikeza umuntu ogulayo ukuthi anathe

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu. Uyathatha amahlamvu ufake emanzini ubusunatha lawomanzi

Izihlahla ziyalapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Amahlamvu ezihlahla, amaxolo ezihlahla ,kanye lamaluba ezihlahla.

Amahlamvu ezihlahla ayasebenza ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yomuntu abalolwazi bayathatha amahlamvu bawafake emanzini bewabilise

Izihlahlakazana zeganga ziyalapha imkhuhlane Ehlukeneyo emzimbeni yabantu kuyathathwa isihlahlakazana leso sibe sesiwonyiswa singawongisea sibesesithathwa ke sesithathwa amahlamvu sesenzwa itiye

Amahlamvu ezihlahla alusizo empilweni zabantu ngoba ayelapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo abalolwazi bayathatha amahlamvu lawa bewafake emanzini besebenzisa amanzi akhona.

Amahlamvu ezihlahla kumbe izihlahlakazana uyalapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Bayathatha lawo mahlamvu bawatshise kumbe bawabilise.

Imithi yesintu itholakala egangeni. Amahlamvu ezihlahla, amaluba ezihlahla, impande zezihlahla kanye lezithelo zezihlahla kuyelapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni.

Imithi yesintu itholakala egangeni, amakhowa lawo ayalapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo kodwa amakhowa amanye akumelanga adliwe ngoba ayabulala.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo. Abantu bayathatha amahlamvu bewabilise besebenatha amanzi akhona banye njalo bayatshisa amahlamvu besebesebenzisa umlotha.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo. Bayathatha amahlamvu bawagige besebewasebenzisa.

Amahlamvu ayasebenza ukulapha imkhuhlane ehlukeneyo emzimbeni womuntu bathatha amahlamvu beyagige kumbe bethathe amahlamvu beyafake emanzini besebenatha amanzi.

Amahlamvu ezihlahla ayalapha imikhuhlane ehlukeneyo kanye lamaxolo ezihlahla lempande. Kuyelapha imikhuhlane ehlukeneyo, abanye bayathatha amahlamvu bewabilise benathe amanzi.

Amaluba esiwahlanyela phandle kwezindlu zethu ezivandeni ayabe eyimithi elaphayo imikhuhlane ehlukehlukeneyo. Abanye bayathatha lawamahlamvu bawafake emanzini benathise abantu.

Izihlahlakazana zeganga ziyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emzimbeni yabantu. Kuyathathwa isihlahlakazana sifakwe emanzini sibiliswe umuntu ebesephiwa lawomanzi.

kuqakathekile ukuthi sisebenzise imithi yesintu yona iyalapha imikhuhlane ehlukeneyo emizimbeni kwesinye isikhathi kuyabe kungamahlamvu ezihlahla izithelo lempande zezihlahla

Imithi yesintu iyasebenza ukulapha imikhuhlane eminengi nengi emzimbeni yabantu .Amahlamvu ezihlahla ,impande zezihlahla .Kanye lama xolo .Bayafaka emanzini besebe natha kumbe bedle .